Aanafaalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka nomawukwatya ga yooloka. Yimwe oyo ku tulako iiyimati yi landithwe nenge yi liwepo. Na yimwe oyomuzile.

Aatakamithi yiinamwenyo moshikunino shiinamenyo, ohaape nokukwathela iinamwenyo mbyoka yathigwapo iishona, iipalutha opo yivule yikoke nawa.

Aanafaalama mboka haya iyadha ye na omahala ga andjuka nawa noge na omeya ga gwana nawa, ohaya munu oohi dhomaludhi ga yooloka, elekano okulanditha ya mone mo iimaliwa yi ikwathe yoyene nokukwatha aakwanezimo yawo.

Aanafaalama oyendji mboka haya munu niimeno oya konga onkalondunge opo yalonge aantu yopomidhingoloko dhawo nkene yena okumuna niimeno opo yavule okwiikwatha yoyene .

Kuuyuni okwakala iinamwenyo yomaukwatya gayooloka. Okuna iikwamakondo ngaashi oongombe noonzi, iikwamawawa ngaashi oontsa noonguti nosho tuu.

Aanafaalama oyendji ngele yi ihadha yena omahala ga andjuka nawa nomeya ga gwana nawa ohaya munu noohi. Ohaya munu noohi, taye dhi landitha po yamone iimaliwa opo yakonge iipalutha yo yiikwathe yo yene.

Aanafalama mboka ya hala oku muna iimeno, ohaya longekidha omahala gawo nawa tayega tula uuhoho nominino dhomeya opo ya vule oku muna iimeno yi koke noyi ya pe iiyimati.

Evi olina omahala gayooloka, gena omaukwatya gomaludhi ga yooloka, niimeno mbyoka hayi mene pomahala ogo tuu ngoka, oya yooloka shiikwatelela kuukwatya wevi olyo tuu ndjoka.

Aanafaalama ohaya munu iimeno yomaludhi ga yooloka, noha yeyi munine mo mahala ga longekidhwa nawa, gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka, nomavi ohaga kala yega longekidha nawa yega tula uuhoho nominino dhomeya, nosho tuu.

Aanafaalama oha ya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Yamwe oha ya munu oongombe , iikombo noonzi, nayamwe ngele ya iyadha ye na omeya ga gwana nawa oha ya munu oohi dhomaludhi ga yooloka nosho tuu.

Moshilongo shetu omuna omihoko dha yooloka. Opena omuhoko gwaakwa kuti, aahimba, aaherero, aawambo no sho tuu. Nomihoko ndhino odhina omithigululwakalo dha yooloka

Evi olyina omahala gena omawukwatya gaayoloka. Opena omahala gamwe gaandjuka nawa gena omiti omishona. Nopena gamwe ga thitakana gena omiti omile dho odhindji. Nomahala gamwe ohaga adhika gena ashike omamanya nomwiidhi.

Opo omunangeshefa a mone aataleli po oyendji yagwana pehala lyomangeshefelo ngaashi pohala gomainyanyudho okuna oku ninga ehala lye li kale tali monika nawa, ta tula po omizile, iipundi niitaafula yoku kuutumbila nenge ta tula po uundombe womeya kwamboka ya hala oku yoga uuna kwa pupyala.

Aanafalama mboka haya iyadha yena omeya ga gwana nawa no mahala ga gwana nawa ohaya munu oohi. Ohaya munu oohi ya vule okudhi landitha ya monemo iipalutha nenge okudhi landitha kaanafalama mboka ya hala oku tameka oongeshefa dhoku muna noohi.

Aanangeshefa oyendji ngele yahala aatalelipo oyendji ya gwana nawa opoya yamonemo iimaliwa mongeshefa oyo tu ndjoka, ohaya ningi omahala gawo gakale taga monika nawa go oga yela nawa gena omaukwatya taga opalele mboka yahala oku talelapo.

Aanangeshefa ohaya landitha iiyimati yomaludhi ogendji noga yooloka. Elalakano oku mona mo iimaliwa opo ya vule okwiipalutha yo yene, yo ya paluthe omazimo gawo. Ngaashi iihape, oongongo, omandjembele nosho tuu.

Aanafalama ohaya munu iimeno yo maludhi ga yooloka no haya munine momahala ngoka gena uukwatya ta wu opalele iimeno. Ohaya munu omatama , oonyanga , niihape nosho tuu.

Aanafaalama mboka haya munu iimeno ohaya longitha omashina gayooloka opo ya vule yamane iilonga yawo mbala ngaashi omashina gokupulula, gokuhwa, gokuteya noshotuu.

Aanafalama ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka, naamboka yi iyadha yena omeya nomahala ga gwana nawa ohaya vulu noku muna oohi dhoma ludhi ga yooloka, ohayedhi landitha ya mone mo iimaliwa yo yi ipaluthe.

Aanafalama mboka haya munu niimeno oha ya longekidha omahala gawo nawa gokumunina oha ya opaleke omahala gawo nawa e taya tulapo uuhoho nominino dhomeya pomahala mpoka opo iimeno yawo yi koke nawa.

Aanafalama mboka haya munu oohi, ohaya longekidha omahala gawo gokumunina nawa. Ngaashi uundombe, tayatula po ominino dhomeya niikulya mbyoka tayape oohi opo dhikoke.

Kuuyuni oku na iimeno yomaludhi ga yooloka, yi na omaukwatya ga yooloka nohayi vulu okumena momavi gomaukwatya ga yooloka. Yimwe ohayi vulu okumena momamanya, mehekevi nosho tuu.

Moshikunino shiinamwenyo nenge mokuti omuna iinamwenyo ya yooloka. Omuna oondjamba, oonduli, oonkoshi, uumenye nosho tuu.

Aanangeshefa unene tuu pomatala oha ya landitha iinima yomaludhi ga yooloka mwa kwatelwa iikulya ngaashi iilya, omakunde, oofukwa nosho tuu.

Aanafalama ohaya munu niinamwenyo ya yooloka, yamwe ohaya munu niikwamakondo nayamwe, ooniikwamawawa ngaashi oonguti, oonkanga, oondjuhwa nosho tuu.

Aanafalama mboka haamunu niimeno ohaa longekidha omahala gawo nawa taga yoopaleke taa tulapo uuhoho nomeya noshowo tuu. Ohaya longitha omashina gomawukwatya gayooloka opo yalongekidhe omavi ogo tuu ngoka.

Aanafaalama ohaya munu iimeno yomaludhi ga yooloka no hayeyi munine momahala gena omaukwatya ngoka taga opalele iimeno oyo tuu mbyoka. Ohaya munu nee ngaashi omatama, oonyanga nosho tuu.

Aanafalama ohaamunu niinamwenyo yomaludhi gayooloka, yina uukwatya wayooloka. Yimwe iikwamakondo ngaashi oongobe, niikombo yimwe iikwamawawa ngaashi oondjuhwa. Ohaamunu noondjuhwa yakuthemo omayi nonyama.

Aanangeshefa oha munu niinamwenyo yomaludhi gayoloka. Elalakano oku kuthamo iipalutha nenge oku landitha ya monemo iimaliwa yi ikwathe yoyene. Oha munu noongombe, noonzi, noohi noshotuu.

Aanongononi naanafaalama oyakonga onkalondunge opo yavule okumuna iimeno oyindji momahala galingekidhwa nawa gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuundjoka.

Aanafaalama ohaya longekidha omahala gawo goku muna iimeno nawa ya tulapo uuhoho nosho tuu. Opo iimeno mbika yiyape iiyimati yo ya vule oku iipalutha yoyene.

Aanafalama oha ya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka nohaye yi kunu momahala ga longekidhwa nawa ge na uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka oha ya kunu omatama, oonyanga nosho tuu.

Aanafaalama mboka yi iyadha yena omahala ga andjuka nawa nogena omeya ga ganwa nawa, ohaya munu oohi, haya vulu okumuna oohi dhomaludhi gayooloka, opo yalandithe yamonemo iimaliwa yokwiipalutha.

Evi olyina omahala gena omaukwatya ga yooloka . Omahala gamwe oga andjuka nawa gena omiti omishona lela nenge omamanya, nagamwe oga thitakana kena omiti omile nosho tuu.

Kuuyuni okwakala ku na omahala gayooloka ge na evi, iimeno nenge iimuna yi na omaukwatya gayooloka. Naataleli po oyendji ohaya yi komahala ngoka ge na uukwatya tawu opalele oonkalamwenyo dhawo.

Aanongononi pamwe naanafaalama oye eta po omalunduluko opo ya mune iimeno oyindji lela momahala ga longekidhwa nawa ge na uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka opo ya vule ya mone mo iiyimati yo ya landithe ya mone mo oshimaliwa.

Aanafalama ngele taya munu, ohaya munine iimeno yawo momahala galongekidhwa nawa. Omahala gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tu ndjoka, gena uuhoho, ombepo ombwanawa nomeya ga gwana nawa.

Aanafalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi yayooloka ngaashi iikwamakondo niikwamawawa naamboka yiniyadha yeli pomahala gena omeya gagwana nawa ohaya vulu okumuna noohi.

Aanafaalama ohaya munu iinamwenyo yomaludhi gayooloka ,yamwe ohaya munu noongombe, iikombo noonzi nosho tuu.

Aanafaalama ohaya munu niinamwenyo yayooloka na oshiikwatela pomahala mpoka yeli. Yamwe ohaya munu noongombe, niikombo, noondjuhwa na yamwe mboka haya iyadha ye li pehala pena omeya gagwana nawa ohaya munu noohi.

Aanangononi pamwe naanafaalama oya konga omukalondunge opo ya munine iimeno momahala ga longekidhwa nawa gokumunina ngoka ge na uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka, opo yi koke nawa, yi vule yi ya pe iiyimati ye yi landithe yo ya mone mo iimaliwa.

Kuuyuni oku na omaludhi giinamwenyo ga yooloka. Oku na oohi, iikwamakondo ngaashi oongombe niikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oontsa nenge oonguti nosho tuu. Iikwamawawa imwe oyindji opo yi kale ya gamenwa, oyi hole okulonda pombanda dhomiti.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika omaludhi giinamwenyo yayooloka yimwe iishona nayimwe iinene. Ohamu adhika oondjamba, oonduli, uumenye, ooholongo nosho tuu.

Aanangeshefa ohaya longitha omashina ga yooloka ngele tashiya koku longekidha omahala gawo goku muna iimeno yawo tatula po ne uuhoho ominino dhomeya nosho tuu.

Omavi ogena omahala gena omaukwatya gayooloka. Niimeno hayi mene pomahala mpaka oyina omaukwatya gayooloka . Omahala gamwe oga thitakana , gamwe ogena ashike omwiidhi, gamwe ogena iimeno oyindji nogamwe ogena omamanya.

Aanafalama naanongononi oya kongapo onkalondunge, opo yavule okumuna iimeno, momahala gomamunino gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Anafaalama mboka haya munu iimeno ohaya longekidha omahala gawo taya longitha omashina gomaludhi lwa yooloka elalakano oku mana mbala ya vule okuteya yo ya mone mo iiyimati ya landithe nenge onga iipalutha.

Aanongononi pamwe naanafalama oya konga onkalondunge, opo ya monene iimeno yawo omahala ga longekidhwa nawa goku nongonona nenge goku muna, opo ya mone iiyimati oyindji ya gwana nawa, yo ya vule oku landitha ya mone mo iimaliwa yiikwathe.

Aanongononi pamwe nanafalama oya kongapo onkalo ndunge opo yamone iimeno momahala gokumunina ngoka galongekidhwa, yina uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Opena iinamwenyo yomaludhi ga yooloka yimwe oyo mokuti nayimwe oyo mbyoka hayi munwa momagumbo nenge kaanafalama ngaashi oonkambe, oongombe, oondongi nosho tuu.

Aantu oyendji ohaya munu oohi opo ye dhi landithe po ya mone oshimaliwa nenge ye dhi lyepo. Osho woo ota ya vulu okupa aanegumbo yawo.

Aanafaalama ohaya longekidha omavi gawo nawa mpoka taya kamuna iimeno yawo. Ohaya munu niimeno yomaludhi gayooloka. Ohaya munu oonyanga, omatama, omapungu, iilya nosho tuu.

Evi olyina omahala ga yooloka nolyina omaukwatya ga yooloka naatalelipo ta yazi kiilongo niilongo no koombinga noombinga oha yayi komahala ngoka gena uukwatya ya panda no yahala. Omahala gamwe oga andjuka nawa na gamwe ogena omamanya noondundu.

Aanafalama ohaya munu niimeno yomaludhi gayooloka nohaye yi munine po mahala ga longekidhwa nawa pena uuhoho nomeya. Elalakano opo iimeno yi tuleko iiyimati yo ya landithe ya monemo iimaliwa niipalutha.

Aanafaalama ohaya longekidha omahala gawo goku munina iinima yawo nawa, ta ye ga tula uuhoho ,nota ye ga tula ominino ndhoka ha dhi kala dhi na omeya go kutekela iimeno nosho tuu. Ohaya munu nee omatama, oonyanga niimeno oyindji.

Kuuyuni okuna omahala gomaludhi ga yoolola gena evi, iimeno nenge iinamwenyo yina omawukwatya ga yooloka. Omahala gamwe oga handjuka nawa gena omiti na gamwe ogena oomwiidhi nomamanya nosho tu.

Opena omaludhi giinamwenyo ga yooloka. Iinamwenyo yimwe iikwamakondo nayimwe iikwamawawa ngaashi, oondjuhwa, oodhila dhegulu nosho tu.

Aanafalama mboka haya munu niimeno ohaya longekidha omahala gawo nawa, opo ya vule okumuna iimeno yawo ya tulapo uuhoho, ominino dhomeya nosho tuu. Ohaya munu ya vule okumona mo iiyimati, ye yi landithepo ya mone mo iimaliwa nenge onga iipalutha.

Evi olya shitwa lina omahala gena uukwatya wa yooloka . Omahala gamwe oga thitakana nai gena omiti odhindji no gamwe oga andjuka nawa na gamwe ogena omamanya neendundu.

Olutu ohalu mono iipalutha ngele twali iikulya yomaludhi ga yooloka. Iingumutulu iihape, iikwamafo ,oonyama dhomaludhi ga yooloka nande odhaza kongombe, koondjuhwa, kiikombo, oohi nosho tuu.

Aanafalama mboka haya munu iimeno ohaya munu iimeno momahala ga longekidhwa nawa gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka opo yi vule yiyape iiyimati yo ya landithe ya monemo iimaliwa.

Aanafaalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ga yooloka no yina omaukwatya ga yooloka. Naambi tayi opalele pomahala mpa yeli. Ohaya munu niinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo, oonzi nosho tuu.

Moshikunino shiinamwenyo nenge mokuti ohamu adhika iinamwenyo yoma ludhi ga yooloka ngaashi oosino, uumenye, oondjamba, oonduli nosho tuu.

Aanongononi pamwe naanafaalama oya konga onkalondunge opo yavule okumona iimeno momahala ga longekidhwa nawa gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka. Elalakano oku muna iimeno oyindji, yo yituleko iiyimati yo yavule okulanditha iiyimati oyo tuu ndjoka.

Aanafaalama mboka yi iyadha yena omahala ga andjuka nawa nogena omeya ogendji. Ohaya munu oohi . Ohaya munu oohi dhomaludhi ga yooloka . Etayedhi landithapo ya monemo iimaliwa yoku ikwatha.

Ovenduka oyo oshilando pangelo sho shilongo shaNamibia, omo ashike hamu adhika etungo lyukwatya nolyo po ndondooyo tuu ngeyi metungo mono ohamu endithwa ongeleka.

Aanafaalama ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ogendji. Yamwe ohaya munu oongombe , iikombo, oonzi noshotuu. Noyamwe ngele yiiyadha yena omeya gagwana nawa ohaya munu oohi .

Aanafaalama ohaya munu niinamwenyo yayooloka yo oyina omaukwatya gayooloka. Yamwe ohaya munu noonzi, niikombo noongombe nosho tuu, unene tuu mboka yiiyadha yena omwiidhi gwa gwana nawa.

Aanangeshefa ohaamunu nomaludhi giinamwenyo yayooloka , nohaamunu noongobe, niikombo nayamwe ohaya munu noohi elalakano okukuthamo iipalutha nenge okulanditha kaanangeshefa mboka yahala okutameka nokumuna oohi.

Aanafaalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi gayooloka yamwe ohaya munu noongombe, oonzi, iikombo noondjuhwa. Ohaya munine oondjuhwa momahala galongekidhwa nawa gena omeya gagwana niikulya hayi gandjwa kehesiku.

Kuuyuni okuna omahala gena omaukwatya wa yooloka, niimeno, nemvi pomahala ogo tuu ngoka, oya gooloka. Omahala gamwe oga handjuka nawa, nogamwe oga thitakana nawa, nogamwe ogena omamanya noondundu.

Kuuyuni oku na iiyenditho yomaludhi ga yooloka shi ikwatelela mpoka tashi longithwa. Opu na oohauto yomopate, oondhila dhokutuka mombanda nenge oowato ndhoka hadhi endithwa momeya ngaashi momafuta nomilonga nosho tuu.

Aanongononi naanafalama oya konga omukalo ndunge opo ya vule oku muna iimeno yomaludhi gayoloka. Oha yi munine momahala ga longekidhwa nawa. Ngoka gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka. Elalakano oku muna iimeno oyindji opo ye yape iiyimati yoya landithe.

Aanafaalama ohaya longekidha omahala gawo nokumunina iimeno yawo nawa, tayegoopaleke nawa, etaye ga tula uuhoho nomeya. Ohaya munu nee niimeno yomaludhi gayooloka. Yamwe oonyanga, omatama, oomboga nosho tuu.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gayooloka, yimwe iinene nayimwe iishona. Yimwe ohayi adhika yina omalwiinga nayimwe oyina ominkati ngaashi oondjamba.

Aanafaalama koombinga noombinga ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya munu noondjuhwa nayamwe ngele yi iyadha ye na omeya ga gwana nawa ohaya munu noohi. Ohaya munu iinamwenyo mbika opo ye yi landithe ya vule okumona mo iimaliwa yo yi ikwathe yo yene.

Aantu oyendji oya ninga aanafaalama, opo ya vule okwikwatha niipalutha, moku kwatha aanezimo yawo. Ohaa munu nee, oongombe, iikombo, oohi, iimeno nosho tuu

Aanafaalama ohaya munu niimeno yomaludhi ga yooloka ngaashi omatama, oonyanga, oomboga nosho tuu. Ohaye yi munine momahala ga longekidhwa nawa ge na uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Aanafaalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi gayooloka mwakwayelwa iikwamakondo, iikwamawawa naamboka yiiyadha yena omahala gaandjuka nawa gena omeya gagwana ohaya munu noohi. Elalakano okulanditha yamonemo iimaliwa yiipaluthe noku kwathela aakwanezimo yawo.

Evi, olyina omahala gena uukwatya wa yooloka, omahala gamwe oga andjuka nawa ka gena nando iimeno, nenge gena iimeno iishona oolela, nogamwe oga thitakana, nogamwe oho adha gena omamanya nosho tuu.

Ohatu kutha iipalutha miimeno nomiinamwenyo. Miinamwenyo ongaashi onyama yondjuhwa nenge yongombe, miimeno ongaashi omboga, omatama nenge miilya mbyoka hayi ningi iithima.

Opu na omalunza gomeya ga yooloka, gamwe oondombe, iishana, omilonga nomafuta. Pooha dhomafuta ohapu monika iinima oyindji mbyoka ya yogwa mo mefuta unene tuu ngele wa adha efuta lya pimbila.

Aanafalama ohaya longekitha omahala gawo gokumuna iimeno. ohaye galongekidha nokutulapo uuhoho wa gwana nawa, oku goopaleka noku tulapo ominino dhomeya opo ya vule oku tekela uuna taya munu iimeno yawo.

Evi olina omahala gena uukwatya wayooloka. Omahala gamwe oga wagundjuka kagena iimeno oyindji na gamwe ogathitakana gena iimeno oyindji nagamwe ohena omamanya noondundu nosho tuu.

Aanafalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Mboka haya iyadha yena omeya nomahala ga gwana nawa ohaya munu noohi taya vulu oku muna noohi dho maludhi ga yooloka.

Aanafaalama mboka haya iyadha yena omahala ngoka gaandjuka noyena omeya ga gwana nawa, ohaa munu noohi, haavulu okumuna noohi dhomaludhi gayooloka. Elalakano oku kuthamo iipalutha nenge okulanditha yamonemo iimaliwa.

Evi oli na mahala ga yooloka, noge na omaukwatya ga yooloka. Omahala gamwe oga andjuka nawa, kaa ge na omiti, nagamwe oga thitikana, ge na omiti odhindji nomile na gamwe oge na omamanya.

Aanafalama mboka haya munu niimeno ohaya longekidha omahala gawo nawa, opo ya vule okumuninapo iimeno oyo tuu mbyoka. Taye ga tula uuhoho, omeya nenge taya kuthapo omwiidhi nenge iimeno mbyoka inayi pumbiwa po.

Omahala gomainyanyudho oga yooloka nogeli pamaukwatya ga yooloka noshiikwatelela kaatalelipo mboka haya ende iilongo niilongo nenge omahala nomahala kutya oya hala oku talelapo ehala lina uukwatya uli ngiini.

Aanafaalama ohaya munu iimeno yomaludhi ga yooloka. Ohaya longekidha omahala gawo gokumunina nawa, taya tula po uuhoho, taya tula po ominino dhokutekela iimeno omeya nosho tuu. ohaya munu nee omatama, oonyanga nosho tuu.

Aanafalama mboka haya iyadha ye li pomahala gena omeya ga gwana nawa, ohaya munu noohi. Ohaya munu noohi dhomaludhi ga yooloka, opo ya vule okulanditha oohi dhikaya monemo iimaliwa, yiipaluthe yoyene nenge ya longuthe oohi onga iipalutha.

Efuta olya edhilila iinamwenyo yomaukwatya ga yooloka. Mefuta ohamu adhika oohi, oombwa dhomomeya , oondhila oonene noonshona nosho tuu.

Aanafaalama mboka ye na omahala omanene nawa na oge na omeya ga gwana nawa, ohaa munu oohi. Elalakano lyoku dhi muna opo ya mone iipalutha, nenge ye dhi landithe yo ya mone mo iimaliwa ya vule oku ikwathela noku kwathele omazimo gawo.

Aanafaalama mboka haya iyadha yena omeya ogendji nogagwana nawa, ohaya munu iinamwenyo ngaashi oohi . Ohaya munu oohi, etayedhi landitha, etaya monomo iimaliwa nenge iipalutha opo yavule okukwathela aakwanezimo lyawo nokwiikwathela yoyene.

Aanafaalama ohaya munu iimeno mbyoka tayi vulu okuyapa iiyimati, ngaashi omayaapela, oongongo, omandjembele nosho tuu. Ohaya landitha iiyimati mbika yamonemo iimaliwa opo yavule okwiikwatha, nokukwatha aakwanezimo yawo.

Aanafala mboka ye na omahala ga gwana nawa nomeya ga gwana ohaya munu mo noohi dha yooloka. Ohaya longitha oohi opo ya mone mo iipalutha nenge yedhi landithe kaanangeshefa mboka ya hala okukutha mo iimaliwa opo yiikwathe yoyene.

Opuna iinamwenyo yomaludhi gayooloka yimwe iikwamakondo ngaashi oongombe niikombo . Yimwe oohi, yimwe iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oontsa, oonguti nosho tuu.

Aanafaalama ohayabkunu iimeno yomaludhi ogendji ngaashi iihape niingumutulu . Elalakano opo ya landithe ya monemo iimaliwa, yi ikwathe yotene yo yakwathe aakwanezimo yawo. Ohaya longekidha nee omahala goku kuna nawa gena omeya nuuhoho wagwana.

Aanafaalama oyendji ohaya longekidha omahala gawo gokumuna nawa, ya tula mo ominino dhomeya, omauhoho nakehe shimwe shoka sha pumbiwa opo ya vule oku muna iimeno ta yi ya pe iiyimati.

Aanafalama ohaya longekidha omahala gawo nawa goku munina nuuhoho, omeya nosho tuu. Opo ya mone iimeno yomaludhi ga yooloka, opo yi vule oku tupa iiyimati, mbyoka hayi tupe iipalutha.

Aanafaalama ohaya munu niimeno yomaludhi gayooloka. Ohaya munu nomatama, oonyanga, oomboga nosho tyu. Ohaya longekidha omahala gawo gokumunina taya tula po uuhoho, ominino dhomeya niinima oyindji.

Aanafalama mboka haya munu iimeno ohaya longitha omashina gomaludhi ga yooloka ngele tashi ya kiilonga yawo. Ohaya longitha omashina gokukuna, gokuteya nosho wo gokupululitha.

Aanafaalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ogendji, yamwe noongombe, niikombo, noonzi, noohi, nayamwe ohaya munu oondjuhwa.

Mokuti oha mwaadhika iinamwenyo yili pamaludhi gayooloka ngaashi oongolo, oonduli, oondjamba, oondjima, oonguluwe noshotuu.

Aanafaalama ohaya longekidha omahala gawo nawa goku kunwa. Haya tulapo uuhoho, ominino dhomeya opo ya vule oku tekela iimeno mbyoka ya hala oku kuna yo yikoke yi ya pe iiyimati.

Aanafaalama mboka haya munu iimeno ohaya longekidha omahala gawo goku munina momashina gomaludhi ga yooloka. Yo taya tulamo nee uuhoho, ominino dhomeya nenge taya tekele nomeya opo iimeno yawo yi koke.

Aanangeshefa mboka yahala okulongekidha omahala gawo opo yavule okumuna iimeno yawo yomaludhi gayooloka, ohaya longekidha omahala gawo nawa, taya longitha omashina gayooloka, taya tulamo ne uuhoho, nomeya nosho tu.

Evi olyina omahala gayooloka nogena uukwatya wayooloka. Omahala gamwe oga wandjuka nawa gena omiti omishona lela, na gamwe oga thitikana gena omiti odhindji no gamwe ogena ashike omamanya nomiti omishona.

Aanafalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ga yooloka mwa kwatelwa iikombo, oonzi, oongombe nosho tuu. Ohaya longitha oongombe okumona mo omahini, onyama naayihe mbyoka ya pumbwa hayi zi moongombe.

Aanafalama mboka haya munu niimeno, ohaya longitha iilongitho yomaludhi ga yooloka, opo ya longekidhe omahala mpoka taya ka munina iimeno yawo noku tulapo uuhoho nomeya noshotu.

Aanafalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya munu oongombe, iikombo, oonzi noyamwe ohaya munu noohi ngele yi iyadha yena omeya ga gwana nawa.

Aanafalama ohaya longekidha omahala gawo gokumuna iimeno, taya tulapo uuhoho, omeyaa, notaya kuthapo nenge taya opalekepo, ngele pwa mene iimeno mbyoka inayi pumbiwa po.

Aanafalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Oyendji mboka yi iyadha ye na omeya ga gwana nawa ohaya munu noohi. Dhimwe ohaye dhi longitha onga iipalutha, nenge okulanditha kaanafaalama ooyakwawo mboka ya hala okutameka ongeshefa yokumuna oohi.

Evi olya shitwa lina omaukwatya gayooloka . Omahala gamwe ogaandjuka nawa, kagena momiti, nogamwe oga thita gena nomiti odhindji momahala gamwe ogena ashike omamanya noondundu.

Aanafalama oha munu niimeno yomaludhi gayoloka nomalalakano gayooloka. Yamwe ohaya munu niimeno opo ya kuthemo iiyimati yoku ipalutha. Nayamwe ohaya munu niimeno opo yeyi landithe po.

Aanafalama ohaya munu niinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi oongombe, iikombo, oonzi naampa yi iyadha yena omeya gagwana nawa ohaya munu noohi.

Okumuna oohi okwa simana unene noonkondo omolwashoka oohi ohadhi tweetele iipalutha. Naanafaalama ngele oya munu oohi ohaye dhilanditha yakuthe mo iimaliwa mbyoka tayi ke yeetela iipalutha nokukwatha aakwanezimo yawo.

Aanafaalama ohaa longekidha ehala lyoku munina iimeno, taya tula po uuhoho, taya tula po wo omeya opo iimeno oyo tuu mbyoka yi mene yi koke yeete iiyimati mbyoka tayi eta iipalutha.

Aanafalama oyendji ohaya munu iinamwenyo ya yoloka, yamwe ohaya munu oongombe, iikombo, oonzi, iingulu noyamwe ngele wa adha yena omeya ga gwana nawa ohaya munu oohi.

Omiti ohadhi longithwa pamaludhi ogendji. Iiti yadho ohayi longithwa oku ninga oondunda, oopala, omiyelo nakehe tuu shoka tashi opalele. Niiyimati yawo yimwe po ohayi longithwa onga iipalutha.

Aanafaalama ohaya longekidha omapya gawo nawa, opo ya vule oku tsika oombuto dhawo, dhili pevi lya yela nawa, kaapu na iinima tayi vulu oku thinaneka oombuto. Oombuto ngaashi ngeno dhomakunde nomapungu, dhiilya nosho tuu iimeno kehe omunafaalama a hala oku tsika.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iinamwenyo mwakwatelwa oohi, ohaya kala yatula oohi moondobe dhomeya dhuudha opo kaadhi kukute taakala taye dhi tulile mo iikukya opo dhi paluke ,dho dhi koke dho dhi tane dho dhi vule okulandithwa po yo ya mone mo oshimaliwa yi ikwathele.

Aanafalama oyendji ohaa munu iinamwenyo yomaludhi gayoloka yamwe ohaa munu Oongombe, Iikombo noonzi na yamwe ngele yi yadha yena omeya gagwana ohaa munu oohi.

Aanongononi oya longa onkalondunge opo ya kwathele aanafalama okumuna iimeno yawo. Aanafalama otaya vulu okumuna iimeno pehala kehe shampa ashike li na uukwatya uuwanawa tawu opalele oshimeno osho tuu shoka.

Aanafalama ohaamunu iinamwenyo yayolokathana,, yamwe ohaamunu oohi, oongombe, iikombo nayamwe ohaamunu oondjuhwa. Oondjuhwa ohaye dhi longitha onga iikulya yokwiipalutha nenge okulandathi yamonemo iimaliwa opo yiikwathe.

Aanafaalama mboka haya munu omwidhi ohaya longitha omashina okukahula omwidhi ogo tuu ngoka elalakano okulanditha omwidhi kaanafaalama akwawo mboka haya munu iinamwenyo ngaashi oongombe, oonzi nosho tuu.

Eshito lyatate Kalunga olya shitwa lya pwa nale. Omahala gamwe oga shitwa ge na omahekevi nagamwe oga shitwa ge na omavi gomaloya nagamwe ngele to ga tala oge na ashike omamanya. Omamanya gamwe otaga vulu ga kale ga londathana omanenenene, taga vulu okuninga oondundu.

Momuthigululwakalo gAawambo, iilya nenge iilyawala ngele yazi pomalupale, ohayi pungulwa miigandhi opo yi vule okulongithwa oomvula tadhi ya, nenge komeho.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iinamwenyo yomaludhi gayooloka yamwe ohaya munu oongombe, iikombo, oonzi, oondjuhwa nayamwe ohaya munu oohi ngele yi iyadha yeli pomeya ga gwana nawa.

Aaanafaalama oyendji ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya munu oongombe, iikombo noonzi na yamwe ohaya munu oohi ngele yii yadha ye na omeya ga gwana niikulya ya gwana oku palutha oohi.

Opena omahala gamwe omuntu itaa vulu okuya kugo keempadhi dhowala, ngaashi omilonga nenge omafuta. Aantu oha ya longitha oonguluwato dhono hadhi ya fala okutaakana omahala gena omeya ogendji.

Evi olina omahala gena omaukwatya ga yooloka. Omahala gamwe oga andjuka nawa , gamwe oga thitakana gena omiti odhindji nogamwe ogena omamanya, gamwe ogena omahekevi nosho tuu.

Aanafaalama mboka hayi iyadha yena omeya ogendji ga gwana nawa moondombe dhawo nomomatale, ohaa munu oohi, ohaa tegelele nee oohi dhi koke, shampa dha koko ohaye dhi kwatamo, yedhilongithe onga iipalutha, nenge ye kedhi landithe ya mone mo iimaliwa.

Aanafaalama ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka, yamwe ohaya munu oongombe, iikombo, oonzi naamboka yi iyadha ye na omeya ga gwana nawa ohaya munu oohi opo ya vule okumona mo iipalutha nenge ya landithe ya mone mo iimaliwa.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka . Yamwe ohaya munu iikombo, oongombe noonzi. Nayamwe ohaya munu oohi ngele oyi iyadha pehala puna omeya ga gwana nawa.

Elongo olya simana muuyuni noonkondo na kehe okanona muuyuni okena uuthemba kaye kosikola ye hogolola lyako, opo a mane aye kosikola yo pombanda aka ninge omunashilonga gwasha.

Moshikunino shiinamwenyo nenge mokuti, omuna iinamwenyo yo maludhi ga yooloka. Omuna uumenye, oontsino, oompo niinamwenyo oyindji. Opo iinamwenyo mbika wuyi mone nawa, talela po omatalameno gomeya nenge omalambo ngoka haga kala gena omeya opo toyi adha tayi nu.

Ombuga ehala limwe ewanawa lyonolya andjuka nawa. Mombuga ihamu adhika omitit odhindji unene nege omile, aawe. Ohamu adhika ngaa muna omiti mpaka naa mpeya. Aataleli oyendji ya za kiilomgo niilongo oye hole okutalela po ombuga molwa uukwatya wayo.

Aanafalama ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka yamwe ohaya munu oongombe, iikombo, oonzi na yamwe mboka ye li pomahala ge na omeya ga gwana nawa ohaya munu oohi.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iimeno yopamaukwatya ga yooloka, noha yeyi munine momahala ga longekidhwa nawa gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka noyendje oya tameka okukuna iimeno momahala ga longekidhwa yi na uukwatya mboka tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Opo omunafalama amune iimeno yee amone etewo ewanawa. Okuna okulongekidha ehala lye nawa teli tula uuhoho yee teli pe omeya gagwana. Aanafalama ohaya munu iimeno yomaludhi gayoloka iihulunde, iikwangumutulu nosho tuu.

Aanafaalama ohaya munu iinamwenyo shi ikwatelela pomahala mpa yeli, yamwe ohaya munu oongombe niikombo noonzi noyamwe ohaya munu oondjuhwa naamboka yeli pohala puna omeya ga gwana ohaya munu oohi.

Aanafalama mboka yi iyadha yena omeya ga gwana nawa ohaya munu omaludhi goohi. Ohaya munu nee oohi opo ya landithe ya mone mo iiyemo nenge haye dhi munine opo ya mone mo iipalutha.

Ondunda yoku telekela oyo ondunda yimwe megumbo to adha muna iikwatelwa tayi landula: oosindo, iiyaha, oofoloko, uukopi, to adha wo iitowaleki yomombiga ngaashi osuuka nomongwa, niikulya wo yomegumbo yoku ipalutha.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iimeno yuukwatya wa yooloka, nohayeyi munine nee momahala taga opalele uukwatya wiimeno oyo tuu mbyoka. Ohaya longitha iiyimati tayizi kiimeno yiipaluthe nenge oku landitha ya monemo oshimaliwa opo yi ikwathe yo ya kwathe woo omazimo gawo.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iimeno yayooloka yina omaukwatya ga yooloka, oha yeyi munine momahala gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Aanafaalama ohaya munu iimeno yomaludhi gayooloka , ohayeyi munine momahala omawanawa galongekithwa nawa yena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Kuuyuni okwa kala kuna omahala gomatalelo po omawaanawa. Ehala toli talele po ndele oto ziko omutima goye gu uve nawa. Omahala ngno ohaga nana aantu noyo kondje yiilongo, yeye ya talele po noshowo tuu aantu yopopepi mboka ye wete ya hala oku li talela po.

Oondunda dholudhi lwatya ngeyi ohadhi adhikwa unene momuthigululwakalo gwaawambo. Odha longwa momaloya gaza kiitunda, momiti oshowo momwiidhi. Ohadhi longithwa nee oku pungulila, oku gondja ominzile oshowo oku lala.

Aantu ya yolokathana muuyuni oye hole oku enda omahala nomahala taya talalepo. Ohaya hogolola ehala ndyoka tali monika nawa momeho ge notali mu uvitha nawa komutima, mwene gwehala sho aantu taye ya oku talelapo ohamo nomo oshimaliwa shoka talongitha opo avule oku kwathela egumbo lye.

Aanafalama oyendji kombinga nombinga ohaya munu iinamwenyo ya yoloka, yamwe ohaya munu oongombe, iikombo nenge oonzi noyamwe ohaya munu oohi ngele yi iyadha tena omeya niikulya yoohi yagwana nawa.

Aanafaalama ohaa munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Yamwe oha ya munu iikombo, oonzi, oongombe, na yamwe ngele oyi iyadha pehala Pena omeya ga gwana nawa, oha ya munu oohi.

Evi sholyashitwa olya mene iimeno yi ili noyi ili nomvula ngele ya loko ya talalekw pevi nawa iimeno ohayi kala ya ziza nawa tayi eta nee iimeno mbyoka hayilu iimeno yiye mokati kayo tayi ende tayi kongo iipalutha ,tayi ningi mo uundjila wokuya noku galuka.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo hadhi munwa kaanafalama. Oha yedhi longitha nee iilonga oyindji ya yoloka. Yamwe oha munu ya kuthe mo onyama nomahini ya landithe. Yamwe ohaa dhi longitha oku pululitha oomapya. Nayamwe ohaa landitha oongombe kaanafalama akwawo nokiilongo yayoloka.

Aanafaalama ohaya munu iimeno yomaludhi gayooloka na ohaya longekidha omahala gawo gokumunina nawa taya tula po uuhoho, taya tula po ominino dhomeya opo iimeno yawo yikoke yo yi yapopale nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iimeno ya yooloka. Iiyimati yiimeno mbino oyo hayi landithwa kaanafalama ya kuthe mo oshimaliwa opo yi ikwathele yoya kwathele aakwanezimo yawo.

Omumuni goohi na kale e na omeya ga gwana nawa ngele okwiiyadha keena omeya ga gwana nawa ohashi keetitha oohi dhi silemo nenge dhi kale itadhi koko nawa.

Aanafalama ohaa munu iimeno yomaludhi ga yooloka ,iimeno ohayeyi munu nee momahala gena uukwatya uuwanaw tawu opalele iimeno mbyoka opo yi koke nawa opo yi gandje eteyo kwaangoka eyi kuna.

Omvula shampa ya loko ya dhenga omata pevi ga gwana nawa ojayeetitha iimeno yi koke nawa yo yikale ya ziza nawa tayi monoka nawa yanyunyikws omolwa omeya ngoka ogendji.

Moshikununi shiinamwenyo nenge mokuti ohamu adhikwa iinamwenyo yomaludhi ga yooloka . Omuna oondjamba, oongolo, oonduli nosho tuu.

Aanafaalama oyendji, ohaa kunu iimeno yomaukwatya ga yooloka, taye yi kunu momahala, ye na naanaa uukwatya mboka tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka, opo yi koke mbala, yi vule yiya pe iiyimati yokwiipalutha.

Omvula ngele ya loko ohayi talama pomahala ogendji. Omeya gamwe omoondombe, gamwe omishana, gamwe otaga kunguluka nomulonga gu uka kefuta nogamwe ohaga adhika nokuli pokati komamanya noshotu.

Oku na iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana oku na iinamwenyo yomomeya, opu na iikwamakondo ko okuna wo iikwamawawa ontsa oyo yimwe yomiinamwenyo yiikwamawawa yi na omeho haga mono kokule.

Eshina lyo kukomba omwiidhi mepya uuna epya tali longekidhwa opo aanafalama ya vule okukuninamo iimeno yawo.

Aanafalama ohaya munu iimeno yomaludhi ga yoloka yamwe ohaya munu omatama , onyanga noshotuu ohaya longitha ominino dhomeya okutekele iimeno mbika.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iinamwenyo yayoolokathana ngaashi oongombe, oonzi niikombo. Nongele wiiyadha wuna omeya gagwana lela , aanafaalama ohaya vulu okumuna oohi . Oohi ndhoka ohadhi vulu okulandithwa, yamonemo iimaliwa nenge yedhi longithe megumbo opo yapaluthe omalutu gaanegumbo yawo.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iinamwenyo yopamaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya munu iikombo , oongombe, oonzi, nayamwe ohaya munu oohi ngele ye na ehala li na omeya ga gwana nawa.

Opu na iimeno yomaludhi ga yooloka, nohayi mene pomahala ga yooloka. Iimeno yimwe ohayi mene mehekevi, yimwe ohayi vulu okumena momahala ge na evi lyeloya, naayimwe ohayi vulu okumena momamanya nenge pokati komamanya.

Omulonga ogwee dhili la iinamwenyo yomaludhi gayooloka. Momulonga ohamu adhika oongandu, oondjambameya , oohi niinamwenyo wo oyindji.

Aanafalama ohaalongekidha omahala gawo nawa mpoka taakamuna iimeno yawo. Ohayoopaleke omahala nawa, taatulamo ominino dhomeya, taatulamo uuhoho. Elalakano, opo yamone eteyo ewanawa talyeeta iiyimati oyindji, yoyavule okupalutha omalutu gawo, nokulanditha yamonemo iimaliwa.

Aanafalama ohaya munu iimeno yomaludhi ga yooloka, nohaye yi munine momahala ga longekidhwa nawa ge na uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Eteyo lyiilya shampa lyapu, iilya yili piipale ohayi dhengwa ndele tayi yelwa shampa ya yelwa oomuma dhiilya ndhoka dha yelwa ohadhi pungulwa opo woo dhi longithwe onga iikulya okupalutha omalutu getu.

Omvula shampa yaloko omeya ohaga gwile pevi ndee tanguudha evi. Omeya gamwe ohaga pungulwa noondombe nomiishina na gamwe oha gayi kefuta nokomilonga. Omilonga dhimwe ohadhi kala dhina omeya ethimbo ehupi ndele etadhi pwiinine nadhimwe ohadhikala dhina omeya ethimbo kehe tadhi tondoka dhuuka kefuta.

Aanongononi nanafalama oya konga onkalo ndunge ombwaanawa, opo yeetepo omahala ngoka aanafalama taya vulu okumunina iimeno yawo. Omahala ngano ogena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka.

Ohi yoDolphi ohi yimwe moohi hadhi adhika mefuta. Ohayi kala ne moongundu noyakwawo hayo lela hwaadha yili oyo ayike ohi ombwaanawa lela.

Aanafalama ohaya munu iimeno yomaludhi gayooloka. Ohayi munine momahala ga longekidhwa nawa gena uukwatya tawu taga opaleke iimeno oyo tuu mbyoka iimeno ngaashi omakunde, omapungu, iilya, omboga nosho tuu.

Aanafaalama aamuni yoohi ohaya munu oohi dhomaludhi gayooloka ngaashi ookapi, oondume, ooshikwiyu noo nunzi.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iinamwenyo yiili noyili . Ohaya munu oongombe, iikombo , oonzi noohi unene tuu ngele waadha gumwe ena omeya gagwana nawa.

Aanafalama naanongononi muuyuni, otaya kunkilile aakwashigwana opo ngele yeki iyadha yatete po omiti natsike po ngaa omuti gumwe nenge mbali, molwaasho omiti odhansimana nayi muuyuni nodhi na oshilonga oshindji.

Omeya ngoka inaaga hita mevi, pethimbo omvula kwali tayi loko, ohaga pungulwa momatale, miishana, momilonga, nosho tuu. Omo ne ho adha oohi, niinamwenyo yilwe.

Aanafaalama oyendji, oha ya munu iinamwenyo ya yooka. Aanafaalama ya oha ya munu oongombe, iikombo, oonzi na yamwe oha ya munu oondjuhwa opo ya vule oku monamo oshimaliwa, yi ikwathe yoyene.

Muuyuni omwa kala muna omahala gayoloka. No gena omavi gayoloka guukwatya wi ili. Omahala gamwe ogena omavi gomaloya. Gamwe ogena omahekevi nagamwe ogena omamanya noondundu. Omahala ngano ohaga mene omiiti dhayoloka. Gamwe omwiidhi gamwe omiiti ashike.

Iinamweno yimwe oyalumba miihwa, naayimwe ohayikala tayi tuka mombanda, naayimwe oyalumbu momeya mwakwatelwa oondjambameya, oongandu, oohi nosho tuu.

Oongeshefa odhili pamaludhi ga yoloka aantu yamwe oyena oongeshefa dhina iikulya, iikutu niikwatelwa yomomagumbo nayamwe oyena oongeshefa dhu kwatya womainyanyudho.

Aanafaalama ohaamunu iinamwenyo yomaludhi gayooloka yamwe ohaa munu oongombe, iikombo, oonzi, oohi nayamwe ohaamunu iingulu opo yavule yalandithe yamone mo oshimaliwa nenge yeyi dhipage yalye yamone mo iipalutha.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno yomaludhi yayooloka opo yi yeetele iiyimati ya vule okwiipalutha. Iimeno oyapumbwa okutekelwa nokusilwa oshimpwiyu.

Aanafalama oyendji ohaya munu iinamwenyo. Yamwe oyehole okumuna oohi, taye dhipe iikulya momatale, dhikoke dhi yapuke mbala, opo dhi yavalele wo dhikale odhindji.

Shampa wa adha ehala lyomayinyanyudho li na okandombe kokuyoga ke na omeya ga yela go oga talala nawa, ohali nana aatalelipo okuza koombinga noombinga ye ye ya talele po ehala ndyoka, taya etele nduno mwene gwehala iimaliwa ya gwana nawa.

Shampa omvula ya loko nenge evi lya tuta lya longekidhwa nawa, aanafaalama ohaya kunu oombuto. Ohaya kunu nduno ombuto ndji tayi opalele pevi mpoka. Ohaya longitha okalongitho komuuyuni wopaife hoka haka kwathele aanaafalaama okukuna ombuto yawo tayi endelele shi vulithe muuyuni wookuku shi twa li hatu longitha oompadhi.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iimeno yomaludhi ga yooloka no hayeyi munine momahala gena uukwatya tawu opalele iimeno oyo tuu mbyoka . Ohaya munu omatama, oonyanga, nosho tuu.

Onyama yondjuhwa, onyama ombwaanawa lela. Nongele wi iyadha wa li ondjuhwa oto kutha mo iipalutha tayi tungu kolutu. Ondjuhwa ihayi dhipagelwa kehe, ohayi dhipagelwa aayenda nomegumbo ohayi dhipagwa ngele pu na oshituthi oshinene lela.

Iinamwenyo oyili pomaludhi ogendji noha yili iikulya yomaludhi gayooloka. Otuna iinamwenyo ngaashi: Oondjamba, Oonduli, nOokoshi. Oondjamba noOnduli oyo yimwe yomiinamwenyo hayili omiti, ngele wa adha omiti dha akuka nawa oondjamba noOnduli opo todhi adha.

Omvula ngele ya loko ohayi tu tike pevi nawa, nomeya ngano ohaga eta omiti dhi koke, dhi yapuke tadhi monika nawa dhina omafo ga ziza nawa.

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo hayi munwa kaanaafalama. Aanafaalama ohaya kuthamo onyama nomahini, ya landithe yamonemo iimaliwa opo yiipaluthe. Omathimbo gamwe ohaya kutha mo iinima mbika ya longithe megumbo yapaluthe aakwanezimo yawo.

Aanongononi naanafaalama otaya kunkilile oshigwana opo shiilonge okutsika omiti, pomahala ngoka ganika omboga, molwaashoka omiti odha simana unene.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiiyenditho hayi longithwa kaanafaalama, opo ya longekidhe omapya gawo uuna ya hala okumuna iimeno yomaludhi gayooloka. Iimeno mbyoka hayi ya etele iiyimati onga iipalutha.

Aanafalaama ohaya longekidha omahala gawo gokumunina, taye ga tula uuhoho, ominino dhomeya nosho tuu. Ohaa munu nduno iimeno yomaludhi ga yooloka ngaashi: omatama, oonyanga, iilya nosho tuu.

Aanafaalama ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaya munu oongombe, yamwe iikombo noonzi na yamwe ohaya munu oohi ngele wa adha naanaa yena omeya ga gwana nawa.

Omvula shampa yaloko aanafaalama ohaya longekidha omapya opo yavule okumuna iimeno yawo. Omunafaalama ngoka ena epya enene nenge ahala oku kuna teendelele oha longitha okashina kokukuna hoka haka mana mbala kevule okulongitha oompadhi ndhoka kwali hatu longitha muuyuni wookuku.

Aantu oye hole omayinyanyudho ngele yatokola oku kiinyanyudha ohaakongo ehala ewanawa. Unene tuu ngele omvula yaloka evi lyatuta nawa iimeno ohayi kala yaziza nawa tayi monika nawa.

Tate Kalunga okwashiti egulu nevi. Pevi okwatula po iimeno nomiti dhi ili nodhi ili. Opuna wo omamanya nopena wo oondundu dhaningwa momamanya. Megulu okwatula mo iikogo, iikogo mbyoka hayi zi omeya molupe lwomvula yitalaleke iimeno pevi

Aanafalama oyendji ohaya munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka yamwe ohaya munu oongombe, iikombo noonzi na yamwe ohaya munu oohi ngele yi iyadha pehala puna omeya ga gwana nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya munu iimeno yo maludhi ga yooloka. Elalakano opo ya mone mo iiyimati yo kwiipalutha. Aanafaalama ohaya munu iimeno yo maludhi ngaashi omakunde, oofukwa, iilya, iilyaalyaka no mapungu.

Aanongononi naatakamithi yiinamwenyo yomaludhi gayooloka oya patulula oshikunino shokutakamitha iinamwenyo ndyoka yathigwapo manga iishona.

Tate Kalunga okwa shiti egulu nevi, evi okweli pa omahala gena uukwatya wa yooloka. Omahala gamwe ogena omahekevi, gamwe omavi go maloya, nagamwe ogena omavi omawanawa no kumuna iimeno, nagamwe ogena omamanya.

Aanafaalama ohaya munu iinamwenyo sha ikwatelela kuukwatya wo mahala ngoka yena. Yamwe ohaya munu oongombe, yamwe ohaya munu iikombo, yamwe ohaya munu iikombo, nenge oonzi, nayamwe mboka haya iyadha yena omeya ga gwana nawa, ohaya munu oohi.

Aanafaalama oyendji haya munu iimeno ohaya longekidha omahala gawo gena uukwatya tawu opalele iimeno mbyoka yahala.

Aanafalama haya munu iimeno ohaya longekidha omahala gawo gokumuna iimeno nawa , taya tulapo uuhoho, taya tulapo ominino dhomeya opo iimeno yikale ya tekelwa yo yitalalekwe nawa yikoke yi vule okugandja iiyimati tayi tupe iipalutha.

Evi olyina omahala ogendji noga yooloka momaukwatya gawo. Omahala gamwe ogena omiti omileeleka, gamwe oga andjuka kamuna nande omiti omuna ashike omamanya. Nogamwe oho adha gena omamanya noomwiidhi.

Ondjamba ,Onduli ,oyo yimwe yomiinamwenyo hayi adhikwa mokuti nenge moshikunino shiinamwenyo. Oshikunino shiinamwenyo osha gandja iilonga kaantu oyendji sho aatalelipo yo kondje yiilongo nenge yo komahala ga yooloka ta yeya ya tale iinamwenyo mbika.

Tate Kalunga okwashita egulu nevi, kevi okuna omeya haga adhika moondombe, nomomilonga, niimeno nosho tuu. Kegulu okuna etango nomwedhi, etango ohalizi kuuzilo, etali ningine kuuninginino nethano ohali kala ewaanawa okutala.

Mevi lyetu naNamibia omu na omihoko odhindji. Omu na omuhoko gwaAkuuti, gwaAherero, gwaAhimba gwaAawambo nosho tuu, nomihoko dhino odhina omizalomwa dhiivule, dhiilile, na ohadhi landula omithigululwakalo dhawo.

Omvula shampa ya loko, ya dhenga omata pevii, ohayi eta iimeno yi kale ya ziza nawa. Iimeno otayi zizi, oshoka oya mona omeya ga gwana.

Okumuna oondjuhwa ndhoka omunangeshefa nenge omunafaalama ha palutha okuza petameko lela sho ooshona sigo otadhi koko tedhi pe nee omeya niikulya noompumbwe dha gwedhwa po, opo oondjuhwa dhi koke ye e dhi landithe, opo a mone mo iimaliwa yokupalutha wo aakwanezimo lye naye mwene.

Aanafaalama oyendji ohaa munu iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Yamwe ohaa munu oongombe, iikombo, oonzi, na yamwe nge yi ihadha ye na omeya ga gwana nawa, ohaa munu oohi.

Aamuni yiinamwenyo ohaya munu iinamwenyo yo mawukwatya ga yooloka . Yamwe ohaya munu oonzi, iikombo na yamwe ohaya munu oongombe. Elalakano oku monamo iiyemo opo ya vule oku ipalutha nenge oku monamo onyama .omahini yaka landithe nosho tuu.

Aanafaalama ohaya munu iimeno yomaludhi ga yooloka mbyoka tayi opalele pevi mpoka. Yamwe ohaya mu iihape noyamwe ohaya munu iingumutulu, opo ya vule okulanditha ya mone mo oshimaliwa, yi ikwathe yoyene.

Aanafaalama oyena omashina go kulongitha ga yooloka. Yamwe oyena go kupulula gamwe ogokukuna nogamwe ogoku hwapo iilya piipale na yamwe oyena omashina ko kumwa omwiidhi ngoka hagu liwa kiimuna ngaashi oongombe

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo hayi munwa kaanafaalama. Aanafaalama oyendji oha yeyi munu opo yakuthmo omahini nenge yakuthemo onyama ya longithe megumbo nenge ya kalandithe. Yamwe oha yedhi munu yedhi landithepo kaantu ya yoolokathana nenge kiilongo yilwe.

Aanafalama mboka haya munu iimeno oya longekidha omahala gawo nawa opo yavule oku tula mo ominino dhomeya. Dhoka tadhi vulu oku tekela iimeno ye ete iiyimati, yo yavule oku ipalutha wo.

Omvula shampa ya loko ahayi udhitha oondombe. Opo tu paluthe omalutu getu otu na okulonga nuudhiginini tatu kwata oohi dhetu moondombe nenge tatu munu iimuna yetu, tatu litha iimuna yetu omwiidhi niimeno ya ziza nawa.

Mokuti nenge moshikunino shinamwenyo ,ohamu adhika iinamwenyo oyindji ya yolokathana Omuna oonduli ,oondjamba oongolo nosho tu. Nongele wi iyadha wa hala noku mona noku shuwa iinamwenyo mbika ,inda wuka talelepo oshikunino shinamwenyo